Omwana ow'obulenzi ng'atambula mu kkubo eddene ery'ettaka. Ekkubo lino liriko n'engeri y'ebiyinja. Omwana ono ayina bye yeetisse nga bizito. Omukono gwe ogumu gukutte ekisawo kye yeetisse era ng'ali mu mpale nnyimpi ne t-shirt. Ebbali w'ekkubo eriyo emiti.

Kabangali ya poliisi eya bbululu eyimiridde nga kuliko abasirikale abawerako abatudde. Wansi ebbali eriyo abasirikale abalala babiri abayimiridde; omusirikale omu yeekutte ku mmotoka eno ate ng'omulala agiri wano emabega ng'alina n'emmundu mu kifuba n'akakoofiira.

Ekkanisa lutikko ye y'e Namirembe era ng'eri ku kasozi bulungi yaserekebwa n'amategula era ng'erabika bulungi yeetooloddwa emiti egy'enjawulo omuli egye binazi n'emirala eriraanye ekizimbe kya kalina ekiri mu langi eza kyenvu sso ng'ate n'emiti emingi egyetoolodde wano kw'ossa ekkubo wansi eriyitamu emmotoka.

Omuzinga gw'enjuki nga gwewuubira mu bbanga ku migwa era nga guliko n'ebigambo, omuzinga guno gwabajjibwa mu miti era nga waggulu gwakomererwako ebbaati, omuti we gwewuubira waliwo amatabi g'omuti agaliko ebikoola.

Enjuki ng'egudde ku kimuli. Ekimuli kirimu ebya kyenvu ate nga n'obutiititi bwa kiragala. Enjuki eno nzirugavu ng'erimu n'ebya kyenvu.

Oluguudo luno olugazi obulungi lwa kkoolaasi. Oluguudo luno lulimu emmotoka nnyingi omuli takisi ez'obuyonjo ne kabangali naye nga mulimu n'ebidduka ebirala nga ppikipiki, kuliko n'abatambuza ebigere ate nga kuliko n'ebitaala abyaka ekiro. Mu maaso waliwo akasozi akanene ate ng'ebbali w'oluguudo eriyo ebizimbe bingi era n'ebipande ebiriko obubaka obw'enjawulo.

Oluguudo olunene era olunyirira; lwa kkoolaasi. Oluguudo luno lulimu ebikuubo ebyeru okusobola okwawula emmotoka we zitambulira, lulina ebbali omuddoddo kw'ossa ebikomera ebikugira emmotoka okugwa ebbali nga bino bya byuma ate mu maasoko luliko akasozi akawanvu nga kuliko n'emmotoka ezambuka.

Abantu abangi nga bali wansi w'omuti omunene. Abantu bano abamu bayimiridde ate ng'ababiri batudde ku ppikippiki zaabwe, waliwo n'eggaali. Wansi w'omuti era waliwo n'ebizimbe ebinene ebirala. Bizineesi ekolerwa wano ya kutambuza ssente eya mobile money. Ekkubo ddene era lya ttaka.

Omukyala ono nga ayambadde jaketi ali mu dduuka eddene eritunda ebintu eby'enjawulo. Omukyala ono emimwa gye n'amaaso yabisiiga langi emmyufu era ng'alina akantu k'akutte n'omukono gwe ogwa kkono. Mukono gwe ogwa ddyo gukutte mu nsawo za jaketi eno.

Engalo zino ezisabikiddwa mu giraavuzi zikutte akacupa abasawo ke bateekamu ebiva okukeberwa era ng'akacupa kano kaliko ebigambo ebiraga nti omulwadde ono amaze okukeberwa era ng'alina akawuka akaleeta kkovidi.

Ente bbiri ez'amayembe amawanvu nga zirya muddo, ente zino za kitaka nga emu erina emimwa emyeru, omuddo mumpimpi nga gwa kiragala, ente zino zinyirira bulungi.

Ekimuli kino nga obumuli bwakyo bulimu kyenvu n'ekyeru, wakati kiddugavu kiri ku ttale. Kuguddeko enjuki wakati ku kiddugavu, era ng'enjuki eggyamu ebikola omubisi. Ebimuli byetaaga nnyo enjuki olw'okubiyamba okuwakisibwa, so ng'ate n'enjuki zeetaaga nnyo ebimuli olw'okusobola okufunamu ebikola omubisi.

Omukono gw'omusawo nga gukutte akuuma akakebera entunnunsi mu mulwadde, gukutte ne mmasiki enjeru ate ng'omukono ogwo gwambaziddwa giraavuzi enjeru mu ngalo. Omusawo ono ayimiridde era ng'ali mu gganduula ye ey'ekisawo enjeru eriko n'ensawo.

Kano katale nga katunda emmere ey'enjawulo era mulimu abantu bangi abakulu n'abato, omwana omuto ali mu mpale empanvu atudde wano ku kisawo ekirimu ebyamaguzi ate nga yeesigamye era ebirime ebiteereddwa mu bisero n'amassepiti ate nga n'ebbali we waliwo emmere eyiiriddwawo.

Oluguudo olwa kkoolaasi nga kuliko ppikipiki okutudde omwami ppikipiki ng'eyimiridde naye nga esibyeko ekitanda ekimenye. Ebbali w'ekkubo waliwo ebizimbe ebinene ebizimbe bino biriko amaduuka era nga kuwandiikiddwako n'ebigambo ku kizimbe ekimu mu langi eya bbululu n'akapande akalina bye kalanga oludda olulala wasimbyewo n'emmotoka z'obuyonjo bbiri kw'ossa abantu ab'enjawulo.

Essowaani ennene obulungi nga ya bbumba njeru; essowaani eno eriko ekifi ky'ennyama ekiwedde okwokebwa obulungi, ekifi kino kiriko n'ebirungo nga ennyaanya nnya ennamba, kuliko kikamulali ekisalemu, obutungulu obusaleesale kw'ossa ne guliinizi endala, enva zino zirabika bulungi era nga zituuziddwa wano.

Abantu babiri nga bali ku kaato akali ku mazzi basaabala. Omuntu omu alina enkasi era ng'akuba mazzi ate omulala ayimiridde ng'asuula obutimba mu nnyanja.

Ennyaanya ezengedde obulungi era nga mmyufu ziteereddwa mu bbookisi zaazo nga zimaze okukungulwa era nga kirabika zitwalibwa mu katale, ennyaanya kirime kya ttunzi nnyo naddala nga kituuse mu sizoni ey'akatale akalungi.

Omukyala ono omukulu ali mu nnimiro ng'akoola birime bye. Omukyala ono ali mu ngoye ezirimu ebimuli era nga yeesibye n'ekitambaala ku mutwe ekirimu ebimyufu n'ebya kyenvu. Akutte enkumbi era agigaludde ateme wansi. Ebimera birabika bulungi nga bya kiragala era ng'alina n'akamwenyumwenyu ku matama.

Abantu ab'enjawulo omuli abaami n'abakyala nga bazina amazina g'ekinnansi. Bambadde ebyambalo eby'enjawulo ng'ebimu bifaanagana era nga bya langi ya kyenvu nga beetikidde n'ebyoya ku mitwe gyabwe, abamu nga bataddeko bitambaala era abamu nga balina endege ku magulu. We bali wansi waliwo engeri y'oluyinjayinja ate emabega waabwe eriyo ebizimbe ebiwandiikiddwako n'ebigambo.

Amazzi agava waggulu nga gayiika wansi nga gakoze engeri y'omukka omweru. Gye gava waliyo engeri y'ensozi okuli amayinja kyokka era ng'amazzi gano gayita mu kibira omuli emiti emingi.

Ebivuga bino byaffe bya wano bya kinnansi nga mulimu adungu n'entongooli, ebivuga bino binyumira nnyo abantu. Ekisenge mwe biri kuliko n'ebifaananyi ebyasiigibwamu ebivuga ate nga kwasiigibwako n'abakyala basatu, ng'omu ali bwereere.

Edduuka lino litunda emmere omuli enva endiirwa n'ebibala, bingi era birabika bulungi liri mu kizimbe era nga kirimu n'amataala agaaka, mulimu ennyaanya, obummonde, obutungulu ne gguliinizi.